Moombuga olundji oho vulu oku adha mo omamanya, gamwe oga tekawuka nagamwe oge li owala mpoka, ano ge li po nokuli omanene go omatilithi. Nomamanya ngaka oga tekauka woo kombepo.

Omambakumbaku oge li wo pamaludhi, oshoka opu na mbakumbaku ngoka ha vulu okutatula oluma. Ngono ha vulu okulonga pehala mpoka inaapu longwa nale. Po ope na wo mbakumbaku ngo ihaa vulu okutatula oluma, ano ha longo owala pehala mpono pwa longelwe nale.

Mongashingeyi uunafaalama womatama otawu dhana onkandangala, oshoka omatama oga talika ko onga ompumbwe yetu yakehe esiku. Omatama ohaga longithwa okutulwa momahoka getu.

Oondhila ohadhi longitha woo omiti ngele tadhi gondjo nenge woo natango, ngele tadhi tungu uuhadhila wadho. Omiti oko hawu tungile iihadhila yawo, natango oha wu vulu woo natango oku kutha omafo gomiti wutunge iihadhila yawo.

Monena aantu ohaya longitha wo ominino ngele tashiya po kutekela iimeno yawo na oshi li shasimana, oshoka shika ohashi pitikie aantu opo yavule okuninga iikunino no nande oshikale pethimbo lyokwenye.

Oshasimana ngele kehe omuntu nakehe okaana taka vulu okukala kena mpoka hakazi ano kena egumbo moka hakazi ongele olyaavali yako, ihe nande egumbo tuu moka omuntu apumbwa okuza.

MoNamibia omwaalu gwoompinda kagumo naana ogundji, onkene oompinda odhindji odha tulwa uunima mbono hawu longo nolusheno, uuna toyi dhipaga sho otashi lopota nale hwiya kutya ompinda yoludhi nduno oya ponokelwa.

Uuna waya mEtosha oto vulu okwaadha mo iinamwenyo ya yooloka. Mono mwa kwatelwa oompinda. Oompinda ihadhi ende naana na dhili mongundu ongele pamwe yina okanimona.

Olundji mombuga oha mu adhika owala omiti dhoka hadhi vulu okumena mevi ekukutu nodhiigila woo pehala mpoka puna ehekevi, oshoka mombuga iha mu mono omvula oyindji.

Anuwa ino enda inomona . Olundji pomahala ngoka ngaashi ngoka gomokuti omuna iishitwa yimwe nu una weyi adha oto ipula toti oya ningwa kaantu ihe nani osho yashitwa. Nopuna wo omamanya gamwe ngono hashitwa gafa owala oondjima .

MoNamibia omwaalu goompanda ogu li mo omushona natango, onkene oompanda ndhoka odhili dha gamenwa oshoka odha simana, dho natango omwaalu gwadho oguli mo omushona. Oompanda ndhika ohadhi hili wo aataleli.

Molwa ehumo komeho iilonga oya ningwa iipu ngele tashi ya kuunafaalama, ano aantu iiha longitha we nana omake gawo okusila oshimpwuyu iimeno ihe oha ya longitha omashina ngoka ga ndulukwa po ga vule okusila oshimpwuyu iimeno.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi nu omeya ogendji shi vulithe iinamwenyo ayihe kombanda yevi. Osha konekiwa nawa kutya osho oshinamwenyo shoka shi na oondunge, oshoka ihashi dhimbwa pehala mpoka sha nwine omeya.

Ethimbo ndoka omvula tayi temuna, ohayi etelele wo iinima oyindji, yimwe hayi ende nomomeya yimwe wo natango oombyoka yi li molupe lwondhila. Ano ondhila ngaashi Ooamutoka kanyandi, mboka ye li wo haya kwathele oshigwana ngele tashi ya pokutonatela iimuna.

Otuna wo embugalo ndyoka lyili hali etwa kiilongadhalwa yaantu. Aantu otaya tete po omiti odhindji shi vulithe wo ndhoka taya tsike, nomomukalo nguka ombepo ohayi ya tayi pepe po evi alihe, nomvula sho tayi ka loka ohapu talama noku tondoka omeya nayi.

Oondjila ohadhi longithwa uuna aantu taya ende okuza pehala limwe yuuka pehala ekwawo. Oondjila ndhika odhindji odha tulwa wo natango oopate , opo yivule okukala aantu taya thiki mbala no ihashi pula ethimbo ele.

MoNamibia oondundu ohadhi adhika naana unene komahala ngoka gokuushimba, konooli hadho naana odha pumba ko ihadhi adhika ko naana, noondundu ndhino ohadhi hili aatalelipo taa zi kiilongo niilongo yilwe.

Omahala ngoka ogendji yopashigwana nenge nditye gopambelewa ohapu adhika wo omapandela, nelalakano lyomapandela ngoka olyu ulike kutya oshilongo shika oshini nenge wo lyu ulike uukumwe woshilongo.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji, noponkatu mpaka, iilonga oyindji ohayi vulu wo okulongwa nomashina, ngaashi okuhelela osho wo okupulula, mpono aantu ya nduluka po omambakumbaku gokuhelela osho wo gokupulula.

Oondundu odhindji ngele omuntu wa tala ko nawa okuna wo oondjila. Oondjila ndhika odho ihe hadhi longithwa kaatakeli uuna taye ya ya taalele po uuna wo natango taye ya ya londe koondundu ndhoka.

Oonkwandambi odha simana, odho iinamwenyo mbyoka hayi munwa megumbo, ano ya pumbwa esiloshimpwiyu lyomegumbo. Oonkwandambi ohadhi lithwa nomomukalo nguno aantu oyendji oya mona iilonga yokulitha oonkwandambi. Iilonga mbika ohayi ya pe iiyemo, opo ya ka konge oompumbwe dhawo.

Moludhi lwoonyanga omwa kwatelwa oonyanga ndhoka oontiligane. Oonyanga ndhika odhi holike nodhasimana, oshoka ohadhi keelele okaankela.

Uuna aantu taya kwata oohi taya longitha oonete, opuna wo omilandu dhoka dhina okulandulwa. Aantu oyena okukala ya ninga oonete dhoka dhina oombululu opo oohi dhoka ooshona inadhi gwana okuliwa, dhi vule okushuna momeya dho dhi vule oku ka indjipala.

Konima aantu ya kuna iimeno yawo momapya, iimeno mbyoka ohayi pumbwa wo esiloshimpwiyu. Ohayi pumbwa okuhelelwa no hayi pumbwa wo natango okuholwa opo yi vule okumena yaali mumwe shinene.

Opuna omahala gomainyanyudho ngoka geli gatungwa mpaka naampeyaka moshilongo ashihe nelalakano lyomahala ngaka opo aantu mboka ya hala okwiinyanyudha nenge ya hala yekuuvepo ombepo yakale haya yi komahala ngoka.

Momahala ngoka geedhilila iinamwenyo omuna wo omadhiya gomeya. Elalakano lyomadhiya ngaka gomeya opo iithitukuti yivule okukala yi imonena omeya oshoka omeya oga pumbiwa moonkalamwenyo dhawo adhihe.

Ondjamba oyo oshinamwemyo shomokuti ihe olundji ohashi popiwa mpaka naampeyaka nkene shili shi iyakela mokati kaantu, unene ngaa pethimbo lyiimeno mbiya opo tayi kunwa yomomapya iimeno mbiya opo tayi tsapuka oshoka oyi hole okulya uumeno mboka opo tawu tsapuka.

Emuno lyoohi olya simana oshoka aantu monena oyendji oyii monena iilonga, ongele omo ku kwata oohi na ngele wo omo kudhilanditha. Nomomukalo nguka aantu mboka ya mona iilonga otaa vulu okukala ya kandula po oompumbwe dhawo, niiyemo mboka haya mono miilonga yawo.

Evi ndoka lya siikilila oondundu kalishi naana ekukutu ,onkene kombanda yoondundu oto vulu woo natango oku adhako omiti osho woo iimeno mbyoka ya menako.

Olundji mombuga ihamu adhika iimeno oyindji oshoka iimeno oyindji ihayi vulu okumena mehala ekukutu yo wo natango ihayi vulu oku kala inaayi lokwa omvula oyindji.

Iikunino oya talika ko wo onga oyo oonzo dhaanafaalama yamwe, oshoka ohaya kunu iikunino yawo nelalakano ya vule okuteya nawa yo ya vule oku ka landitha eteyo lyawo ya vule okwiimonena mo sha ya kandule po oompumbwe dhawo dha kehesiku.

Mpaka nampeyaka opwa tungwa omahala nomahala ngaka oge li haga longithwa ngele tashi ya piinyangadhalwa ya yooloka ngele aantu taya dhana oohango ye na iituthi nenge ye na iituthi yomazalo gomaguyo. Ohaya vulu okudhanena iituthi yawo pomahala gomayinyanyudho.

Omagumbo ogendji gopashinanena oga tungwa wo gena omatala mpoka aantu haya vulu oku thikila uuna yu uka momagumbo moka. Nomatala ngaka opuna wo iipundi mpoka aantu haya vulu oku kuutumba yaka dhengwe kombepo uuna megumbo mwa pupyala.

Uuna aantu taya munu oohi ohaya vulu wo natango oku imonena mo iiyemo, mpono aantu haya vulu oku landitha oohi ndhika, ongele oontalala nongele oonkunkutu, yo ya vule oku imonena mo iiyemo ya kandule po oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yivule oku koka, ihe opena iimeno yimwe mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango odhindji naantu oha tulako ihe oonete kombanda opo oonte dhetango ndhoka tadhi thiki kiimeno dhikale dhankambekwa.

Opu na wo aanangeshefa mboka aashona mbono ye li haya kunu oombuto dhawo muunayilona uushona, nelalakano ya vule oku wu landitha kaanafalama mboka aanene yoya ka tsike moofalama dhawo.

Miinamwenyo yomokuti omwa kwatelwa wo oshinamwemyo shoka haku tiwa oshimbungu. Shimbungu oshinamwemyo shomokuti hashi adhika momahala ngaashi mEtosha moombuga noshowo miiheke. Oshinamwenyo shika ohashi li owala onyama.

Omukalo gokuninga oofaalama kaguli ashike nelalakano lyoku opaleka omudhingoloko ihe omukalo wo natango goku e ta iikulya koshigwana oshowo natango goku kaleka momudhingoloko muna uundjolowele, aantu taya fudha ombepo ombwaanawa tayi zi komiti.

Uuna ompanda tayi kanwa omeya nenge uuna ompanda taye ende hanuupu todhi adha odhindji, oshoka oyi inekela kutya otayi vulu okuponokela omutondi nando oyo ayike.

Olundji pomahala mpoka pu na oopate, ano mooha dhoopate, ohamu adhika wo omiti niipundi nenge uutala wu na uupundi mpoka aantu taya vulu okuvululukwa. Naashika ohashi keelele iiponga, oshoka uuna omuntu e wete a loloka, ota vulu okugondja a tegelele manga a vululukwe po.

Oondjila odha simana molwaashoka odho dha kwatakanitha kumwe oondjila momikunda momikunda nosho wo ondoolopa nomikunda. Oondjila ndhika odho wo ndhoka kwa li dha tulwa oopate, opo aantu ya vule okweenda mbala, yoya thike mpoka ya hala mbala.

Embugalo olyo oshinima shoka hashi ya po uuna aantu taya tete po omiti dhi vulithe ndhoka taya tsike. Nomomukalo muka ombapo ohayi ya e tayi pepe po evi alihe. Omvula tuu natango sho tayi ya ohayi ya e tayi ningi oyindji nomeya ohaga kala taga tondoka go taga kungulula po evi.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya hupile mokumuna oohi, ano uuna taya sile nawa oshimpwiyu oohi otaya vulu ya ka kwate oohi odhindji nawa, e taa vulu ye ke dhi landithe po yi imonene iiyemo. Yo wo natango otaya vulu odho ya kale odho haya li naashika otashi ya etele oovitamine dhi ili nodhi ili.

Aanafalama mboka haya munu oohi, tango ohaya opaleke omeya, yo taa longekidha uundama mboka tawu kala oohi. Opo ihe taa vulu okutulamo uuhi uushona wu vule okukoka, wo wu vule wo okwiindjipala.

Olundji omithima nenge oondama ndhoka dhokumuna oohi ohadhi kala wo dha siikilwa nelalakano, opo aantu ya yande iiyagaya nosho wo iinima mbyoka tayi vulu okukala ya gwila momeya ngaashi iinamwenyo.

Iikwamboga oyindji ohayi liwa woo nokomafo, iikwamboga mbika ongaashi oomboga ndjoka yili hayi liwa komafo, iikwamboga mbika oyina woo natango o Vitamine K ndjoka yapumbiwa momasipa.

Uuna omuntu to munu oohi owuna woo okudhi sila oshimpwiyu ngoye woo natango to dhi pe iipalutha, shika ohashi kwathele oohi opo dhi vule oku ko ka tadhi endelele dho dhi vule woo natango oku e ta po tadhi endelele.

MoNamibia omuna wo omahala ogendji ngono ga edhilila iinamwenyo yo mokuti, no mahala ngaka oga tseyika nawa kaataleli po no kondje yiilongo. Naantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili ta yeya ya talelepo omahala ngaka. Oshoka omahala ngaka oga edhilila iinamwenyo oyindji.

Pomahala mpoka pwa ningwa oopate opwa tamekele owala hapu ende aantu nuundjila wokoompadhi, opo ihe konima yethimbo aantu mboka oya kokola po, taya kala haya ende mo noohauto. Opo ihe epangelo olya ningi onkambadhala opo oondjila ndhoka dhi tulwe oopate.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya mbwalangandja nohamu adhika omamanya oshowo omiti dhimwe ndhoka hadhi vulu okumena mevi ekukutu. Mombuga ihamu mono lela omvula oyindji.

Moku muna oohi, aanafaalama oyendji ohayi imonenemo iiyemo ngele tayedhi landitha ongele tayedhi landitha dha kukuta nenge tayedhi landitha oontalala nomomukalo nguka ohaya vulu wo oku kala ya kandulapo oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Haulamba wanangombe osho oshinamwenyo shono hashi adhika mombuga, noshowo momakuti nomiiheke. Oshinamwenyo shika ohashili owala onyama, sho ohashi hili wo aatalelipo.

Opuna omikalo odhindji dhokukwata oohi momeya, mono mwa kwatelwa omukalo gwokukwatitha onete. Ihe uuna tokwatitha onete, opuna omilandu ndhoka wuna okulandula, mpoka onete yina okukala yina oombululu, opo oohi oonshona ndhiyaka inaadhi gwana okuliwa, dhi vule okuzamo monete.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe omuzile. Odha simana wo oshoka ohadhi odho hadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo. Odha simana wo natango oshoka ohadhi ninge pehala pu kale po opala.

Uuna aataleli taya zi kiilongo nokiilongo tayeya okutalela po iilongo iikwawo Oshi li wo sha simana uuna tashiya koshimaliwa shoshilongo oshoka aataleleli oha yeetelele iimaliwa yo yeye wo ye na sho yeendela ongele okulonda oondundu nenge iinima yilwe wo ya yooloka.

Uunafalama otwe wu talako woo, onga onzo yii kulya yetu oshoka moku ninga uunafalama ka puna owala oku landitha ihe momukalo nguka oha tu vulu wo natango natse yene oku I monena mo iikulya.

Aanafalama naanangeshefa yamwe aashona ohaya kambadhala okukuna oombuto muufwagafwaga e taye dhi longekidha sigo oombuto ndhika dha koko tadhi thiki mpoka taya vulu okukala yedhi landithapo kaanafalama aakwawo yo ya ka tsikileko.

Oondjuhwa odhatalikako onga osheelelwa shaantu sha kehe esiku. Onkene aantu oyendji ohaya vulu okutekula oondjuhwa nelalakano lyo kukedhilandithapo. Nomomukalo nguka aantu ohayi imonena iiyemo yo yavule okukandulapo oompumbwe dhawo.

Momaludhi ngoka goondjuhwa, omuna wo oondjuhwa dhoka oontiligane. Oondjuhwa dhika unene ohadhi munwa nelalakano lyomayi oshoka, oondjuhwa dhika ohadhi vulu okuvala nando omayi geli gane mesiku.

Olundji pomahala ngoka gomainyanyudho ohapu adhika wo uundama mboka wokuyoga. Aantu oyendji oya simaneka ko, oshoka nopokwenye otaya vulu ya ka yoge, nokudhana omeya gawo pomahala ngaka.

Opuna embugalo ndoka haliya molwa iilonga yaantu, ano aantu ohaya teyepo omiti odhidhi dhivulithepo ndhoka taya tsike po , nombepo ohayiya tayi pepepo evi alihe nomvula shotayiya omeya ohagakala taga tondoka go ogatalama ogendji.

Iimeno oya pumbwa omeya, opo yi vule okukoka ihe iimeno inayi pumbwa omeya ogendji, oshoka ngele omeya oga ningi ogendji iimeno ohayi henwa sigo otayi vulu wo okusa.

Uuna aantu taya helele opu na wo omilandu ndhoka dhi na okukala dha landulwa. Ano iilya nenge ndi tye iimeno ihayi vulu okukala tayi helelwa momutenya, oshoka evi ngele epyu nena iimeno mbyoka otayi filwa evi epyu e tayi si.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo hoka kwa kutilwa oonani nenge oondongi ngele taya pulula ihe monena aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka gena ondilo nohaga vulu okukala ga manako epya mbala nome endelelo.

Ope na woo omashina nenge nditye iiyenditho mbyoka ya longwa ya kola tayi vulu woo okufala iiyenditho iikwawo komahala mpoka ya pumbiwa, oshoka ope na omashina gamwe ihaga vulu okuenda ku go gene ga pumbwa okulondekwa opo gathikithwe pehala mpoka guuka.

Omatama nago ohaga kala ga pumbwa esilo shimpwiyu opo ga vule oku koka go ga vule wo ga tule ko nawa. Omatama ohaga pumbwa oku mena mevi lyina uuhoho nohaga pumbwa wo natango okudhikilwa noshiti opo kaagalale mevi gamene guuka mombanda.

Okamenye oko okanamwenyo okashona no kena woo uuniga neyala eluudhe mepunda . Okamenye ohaka adhika momahala ngaashi momakuti moombuga oshowo miiheke okamenye ohakali woo iigwanga.

Monale aantu oyali ya longitha oondjila mokutenda noshowo mokumeta omikunda noshowo iilando. Noondjila ndhika odhili wo natango hadhi longithwa uuna aantu taya ende okuza pokuma yuuka pokuma okukwawo.

Oohi nadho odha pumbwa wo iipalutha, oshoka uuna oohi dhi li pehala mpoka, nenge momeya moka mu na iipalutha, oohi ndhika ohadhi koko tadhi endelele, nohadhi vulu wo natango oku indjipala tadhi endelele.

Mbakumbaku wokupulula omwaanawa ye omwiinayi. Omwaanawa oshoka oha endelele, noha vulu owala okupulula oshilwa oshinene ethimbo efupi lela. Ihe omwiinayi oshoka oku na ondilo.

Opena woo iimeno yimwe mbyoka ya pumbwa owala oonte dhetango ooshona. Onkene aanafalama oyeya po nedhiladhilo opo ya kala haa sikile iimeno mbika nooshipe opo oonte dhetango dhoka tadhi thiki piimeno dhikale dhaashi odhindji.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti nohashi adhika naana pomahala ngoka he li ko kule naantu, ihe ondjamba oyi hole okulya uumeno mbuka opo tawu piti nuuna ya mono kutya aantu momapya oya tameka oku longa ohayi vulu oku enda tayi hedha pooha dhomapya.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti omwakwatekwa wo Haulamba waNangombe ano Shimbungu .Oshinamwenyo shika ohashi li ashike onyama nuuna itashi vulu okwimonena onyama ohashi ka konga mpoka pwathigwa onyama nande okonkoshi.

Embakumbaku olina uuwinayi wokupulula. Mbakumbaku gokupulula okuna ondilo, ye wo natango uuna tapulula ndele evi olya kukuta ohali ningi evi likale kaalina oonkondo oshoka otsi yevi aihe ohayi yi nombepo.

Aantu oyendji oya imonena mo iilonga molwa aantu yakwawo mboka taya munu oohi. Aantu mbaka oyendji oya pewa iilonga ongele oyo ku kutha oohi momeya, nonge wo yo ku landitha oohi.

Kombanda yevi oku udha omahala ngoka ha ga tondoka omeya ngaashi omilonga nosho tuu. Omahala ngaka inaga pumbwa nande oku imbwa ga ye komeho, oshoka ohaga etele aantu efundja uuna ehala ndyoka lya kala itali tilehi omeya ngoka lu na okutilahi.

Miikunino oyindji omu na wo uuthima nenge uundombe mboka hawu pungula omeya nelalakano opo uuna omeya ga pata, aantu ota ya vulu natango oku mona omeya yo ya vule okutekela iimeno yawo.

Molwa aantu mboka yena iikunino yoku muna oohi, oshigwana oshindji otashi pandula oshoka aantu yamwe oyi imonena mo iilonga yo yene. Ano aantu mboka ohaya vulu okwi imonena mo iiyemo ngele taya kwata oohi nenge taye dhi pe iipalutha.

Molupe lwuudhila otunamo woo edhila ndjoka haku tuwa ehwiyi. Unene edhila ndjoka oha lili oombuku onkene ohali ende uusiku. Edhila ndika uuna tali lili pooha dhomagumbo gaawambo kayelihole nande oahoka mulyo anuwa omwa kwatelwa uulodhi.

Ethimbo lyomvula olyo ethimbo ewanawa kamana. Mpoka oshilongo ashihe hashi kala sha ziza, nomiti adhihe ohadhi kala wo natango dha nyanyukwa. Ethimbo ndika olyo ethimbo omeya haga monika piipale oshowo moondombe.

Okukuna omatama oshipu nayi noonkondo ihe omatama ogapumbwa esilo shimpwiyu lyakehe esiku. Omatama ogesindike komapuka, ngono wo natango haga vulu okulya niiyimati yoyene.

Oondjuhwa ohadhi etwapo ngiini? Oondjuhwa ohadhi vala nomayi nomayi ngoka ohaga langelwa kondjuhwa ndjoka yegavala ano ondjuhwa onkiintu. Nokonima ohayi gatendepo taga ningi uuyuhwena, uuyuhwena mboka ohawu pumbwa natango esiloshipwiyu lyayina, opo wuvule oku koka nawa.

Iimeno oya pumbwa wo natango esiloshimpwiyu uuna ya mena oshoka iimeno myika oha yi vulu wo natango okukala yi na omapuka nomapuka ngaka oha giimbi iimeno opo yi vule okukoka yiye komeho.

Etosha olyo ehala ndyoka lye edhilila iinamwenyo yomokuti. Mehala muka ohamu adhika wo oondombe dhomeya, oshoka iinamwenyo mbika oya pumbwa omeya gokunwa, opo yi vule okuhupa.

Kooha nenge pokati komafuta, ohaku adhika wo omamanya na gamwe oga tekauka komakuthikuthi gefuta. Omamanya ngaka ogo haga longithwa koodhila dhomefuta. Uuna dha vulwa momeya ohadhi vulu oku ka londa komamanya hoka.

Opena omukalo ngoka aanafalama haya longitha uuna taya tekele iimeno yawo nomukalo ngoka okukogeka uumunino uushona komunino omunene gomeya, omunino mbuka uushona etawu tulwa ihe moondjila opo vule okukala tawu tekele iimeno ayihe.

Olundji momagumbo kaawambo ohamu adhika wo natango iikwamawawa mbyoka ha kutiwa oondjuhwa. Ohadhi longithwa ne oshoka ohadhi gandja uuhoho yo aantu taya vulu oku ninga iikunino.

Oonkwandambi iinamwenyo yomegumbo noyili wo hayi silwa oshimpwiyu megumbo. Iinamwenyo mbika ohayi tu pe omahini, onyama noshipa. Oshoka monale aantu oyali owala haya lala kiipa mbyoka yoonkwandambi.

Iinamwenyo ohayi kala yu uvite uugumbo ngele yi li niinamwenyo iikwawo, ihe opu na iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga nohayi mono iipalutha yawo okupitila miinamwenyo iikwawo.

Olundji momagumbo ogendji gopashiwambo oho adhamo iimeno ngaashi omatama . Omatama kage shi omadhigu okukunwa. Oto vulu owala okutula oonkenya mpoka nuuna omvula tayi loko ohadhi thikama kudho dhene, etadhi koko.

Moombuga omo momahala moka mwaana nanaa iimeno oyindji. Oshoka ombuga iha yi mono omvula yagwana. Una twa adha mo iimeno oto yaadhamo ya ninga omalompalompa. Notwa adhamo owa iimeno mbyoka yahi vulu oku kala ya mena noyili pehala mpoka mpa kukuta ethimbo ele.

Shilongo noohedhi dhasho, Shitunda nomukalo gwasho. Aawambo oya simaneka okulila iimbombo taya lile pomalilo yowo taya li taya elele momatiti ngoka ge lipo ga hongwa mevi.

Iimeno ngaaashi oomboga ,omatama nayilwe oyo iimeno mbyoka kayi hole naana oonte dhetango odhindji ,onkene aanafaalama oya dhiladhila opo ya kale haya tula ko oonete opo oonte dhetango ndhoka tadhi thiki kiimeno dhi kale kaadhi shi odhindji.

Oshili shimwe shomuthemba waantu okukala wuna olukalwa ano oku kala wuna mpoka hozi nosha simana aantu opo ya kale yena omagumbo moka haya zi nomagumbo ohayega gamene, ohayi gamene uuna tashiya kiinima yopawushitwe ngaashi omvula nombepo dhoma puku puku.

Momahala ngoka giinamwenyo ngaashi momahala gEtosha omuna woo iitukutuku mbyoka oyo hayi thindikile nenge hayi londeke aantu uuna taayi ya ka tale iinamwenyo. Niitukutuku mbika oyi igililwa kiinamwenyo, onkene iinamwenyo mbika yomokuti ihayi yi ningile omuyonena gwasha.

Aantu oya pumbwa okukala yena omalukalwa, noshili wo shimwe shomuuthemba waantu. Omalukalwa ohaga gamene aantu kiinima mbyoka yopaushitwe ngaashi oombepo dhomapukupuku, osho wo oomvula dha dhiginina.

Momaludhi goombaanga otuna mo woo omboga ndjoka yopashinanena. Omboga ndjoka oya simana ngele tatu yi li momalutu getu oshoka oyina o vitamine K ndjono yili hayi kwathele momalutu getu momasipa. Noyina woo oovitamine ndhoka dha pumbiwa momalutu getu olundji.

Iimeno yimwe mbyoka aantu hayi kunwa miikunino yawo, ohayi kala woo yapumbwa esilo shipwiyu olindji, ano iimeno mbika ohayi pumbwa oku tekelwa esiku kehe, yo woo natango iimeno mbika ohayi pumbwa woo oku tali ka kutya oyina omapuka.

Manga aantu inaya kuna oombuto dhawo mevi, evi olya pumbwa wo okulongengidhwa. Mpoka evi lya pumbwa okutulwa mumwe nuuhoho nolya pumbwa wo natango okuyelekanithwa. Aantu ohaya longitha ihe omatemo noshowo uusbina mboka wa ndulukwa po wokuyelekanitha nowo ku tula mo uuhoho.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shomokuti nohashi adhika pomahala mpoka ngaashi miiheke noshowo momakuti. Onduli ohayi li ominkono oyina othingo onde nelalakano yi vule oku laalela ominkono.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti omwakwatelwa wo oongolo. Oongolo ohadhi adhika momakuti, moombuga noshowo miiheke. Uuna wa adha ongolo tayi ende ohadhi kala odhindji nelalakano opo dhi vule oku ponokela omutondi odhindji.

MoNamibia omu na oongeshefa odhindji ndhoka hadhi landitha omayi. Omayi ngaka oongoka goondjuhwa nenge goombaka nomomukalo nguka mboka ye na oofaalama dhoondjuhwa otaya imonene iiyemo mokulanditha omayi yo ya vule okukandula po oompumbwe dhawo dhakehesiku.

Omiti odha simana wo ngele tashiya koondhila dhokegulu. Oshoka uuna oondhila tadhi ningi iihandhila yawo ohayi dhi ningi komiti. Natango ohadhi longitha wo, omwiidhi ngele tadhi tungu iihandhila yawo komiti hoka.

Omiti odhili wo dhasimana ngele tashiya kiinamwenyo yokombanda yevi ngaashi, oodhila odhiikolelela momiti ongele omokukala moka hadhilala naamoka wo hadhigondjo.

Monale aantu sho ya li haya oondjila oonde, ngaashi tayazi kiitopolwa yokonooli yu uka komaushimba, oya li owala haya ende moondjila, noshali hashi kwata omasiku ogendji, opo aantu yavule okuthika mpoka yu uka. Ihe monena, oondjila ndhika odha ningwa oopate.

Moludhi lwiikwamboga omwakwatelwa woo omboga ndjoka hakutiwa oyo pashinanena. Omboga ndjoka oyina omafo, nomafo ogo owala haga liwa ko. Omboga oyina woo natango ovitamine K ndjoka ya pumbiwa molutu.

Unene tuu kiitopolwa yoko mawushimba ano shampa tuu wapiti oshivelo moNamibia oko mahala ngoka haku adhika oondundu nokoondundu dhika oha ku adhika woo natango ominkono ondhindji.

Otu na ondjuhwa onkiintu nondjuhwa ondumentu ndjoka ondumentu ohakutiwa oshikondobolo . Olundji shikondobolo ohi igi okuza ngaa poontano mpoka nohakutiwa oye hakutha aantu moomposi, oshowoo natango shikondobolo iha igi uuna asa ondjala.

Momahala ngoka ha edhilila iinamwenyo yo mokuti, omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana, yo wo nokuli iinamwenyo yimwe ohayi lipo iinamwenyo iikwawo onga uuhupilo.

Opu na aanangeshefa mboka aashona mbono haya longekidha oombuto muufwagafwaga nelalakano ya vule ye dhi landithe kaanafalama mboka aanene yo ya vule ye kedhi tsike koofalama dhawo.

Mbakumbaku gokupulula oku na uuwanawa, ihe oku na wo uuwinayi. Uuwinayi we owo mboka kutya oku na ondilo nuuna ta pulula mevi, ndele evi olya kukuta oha ningi evi li kale lyaana oonkondo, oshoka ontsi yevi ayihe ohayi yi nombepo.

Ombuga olyo ehala ndjoka lya mbwalangandja nayi noonkondo, no hamu adhika nanaa evi lyoka lye hekevi lya kukuta. Mombuga ihamu mono nanaa omvula ya gwana, onkene omiti dhoka to adha mombuga omishona eelela.

Okutekela iimeno osha simana oshoka osho hashi kokitha iimeno noku na woo omikalo odhindji ndhoka aantu haya longitha ngele taya tekele iimeno.

Moombuga oshowo momahala ngoka ha ga hili aataleli, pooha dhago nenge mu go gene omwa tungwa wo omahala ngoka aantu taya vulu okukala ya kuutumba po, opo wo ya vule okuvululukwa.

Miinamwenyo yomokuti omuna woo ongolo oshinamwenyo shoka ohashi adhika momahala ngaashi momatosha oshowo miiheke. Ongolo oyili poludhi lwondoongi kakele ongolo oyina omalwaala omaluudhe nomatokele ngoka gafa ga tenda oondjila.

Aanafaalama monena otaya vulu wo okuninga iikunino yawo nando ethimbo ndyoka lyokwenye, oshoka opu na omukalo ngoka omupe, ngoka omunino hagu tulwa kokapomba, opo uumunino mboka wu vule okutekela iimeno.

Uuna aantu taya munu oohi. Osha simana wo ngele aantu mbaka taya kala taya pe oohi okulya oshoka oohi odha pumbwa iipalutha .Omeya oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu opo dhi koke dhina uundjolowele.

Etosha olyo ehala ndoka lyiinamwenyo, lye edhilila iinamwenyo oyindji mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika oyili mo wo mehala moka muna oondama, moka hayi vulu yi ka nwe omeya.

Pooha dhomafuta ohapu adhika woo oondhila dhi ili nodhi ili . Oondhila ndhika odheya oku konga uuhupilo tadhili iinima mbyoka yu undulilwa kooha dhefuta komakuthikuthi gafuta

Momakuti nenge moombuga omu na wo omagumbo nenge omahala gomalukalwa ngoka ga tungwa po nelalakano opo uuna aatalelipo taye ya okutalela po oshilongo ohaya yi komahala ngoka goombuga. Onkene omatungo ngaka oga tungwa po nelalakano opo aantu mbaka ya kale ye na mpoka taya lala uuna ye ya okutalela po.

Pomahala ngaashi momatosha nenge moombuga nomiiheke wo, moka muli hamu adhika iinamwenyo, omwa tungwa wo omahala ngoka gomainyanyudho. Elalakano lyomahala ngaka gomainyanyudho, opo uuna aataleli taye ya oku talela po, ya kale wi taya vulu ikwiinyanyudha nenge oku gondja yeli pomahala ngoka gomainyanyudho.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango, opo yi vule okukoka. Kakele kwaa shika, opu na wo iimeno yimwe mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango odhindji, onkene aanafaalama ohaya tula ko nduno oonete kombanda yiimeno mbika, opo oonte dhetango dhaa kale odhindji ndhoka tadhi thiki kiimeno.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi vule okukoka. Ihe opena wo iimeno yimwe mbyono inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji uuna tayi vulu okukoka nawa.

Emuno lyoohi ohali kala woo lya pumbwa wo eyitulomo lya nakumuna. Ano oohi ohadhi pumbwa wo oku pewa iipalutha, go natango omeya ohaga pumbwa woo esiloshimpwiyu opo oohi dhi vule oku okukoka dhili muundjolowele.

Mombuga omwa mwena nayi noonkondo oshoka ka muna naana omagumbo ogendji. Omuna owala oondundu, omamanya oshowo omiti dhili mpaka naampeyaka dho dhaashi naana odhindji. Oshoka hamiti odhindji hadhi vulu oku mena mevi ekukutu.

Molwa ehumokomeho, uunafaalama owa ningwa uupu, mono uunafaalama inawu pumbwa ehala olindji, opo wu vule okuningwa. Aantu ohaya longitha owala omashina, opo ya ninge uunafaalama wawo.

Moludhi loondjuhwa omuna wo natango oondjuhwa dhoka oontokele. Oondjuhwa dhika odha talikako onga odho kamana kandongo ngele tashiya poku gandja onyama, wo natango oondjuhwa dhika ohadhi vulu oku koka eta dhi ningi enawa, dho wo natango ohadhi kokelele.

Opuna aanafalama mboka aashona mbono yeya po nongeshefa yoku kuna iimeno muunayilona uushona nelala kano opo ya vule okuka landitha kaanangeshefa mbeyaka aanene yo ya vule oku katsika moofalama nenge miikunino yawo.

Oohi odha simana, oshoka oohi odha humbata ovitamine ndjoka yili ya pumbiwa momalutu getu noya humbata natango optreina ndjono ya pumbiwa momalutu getu. Oohi odha pumbiwa wo momalutu getu oshoka kadhina omagadhi ogendji.

Momahala ngaashi momakuti oshowo moombuga omu na omahala ngoka gomayinyanyudho ga tungwa po nelalakano ngele aantu ya hala ya ka uve po ombepo. Omahala ngaka oge li kokule noshigwana, oshoka inaga hala ga kale ge li pooha nomakudhilo.

Monena uunafaalama owaningwa uupu oshoka nopokwenye aanafaalama ohaya vulu wo natango okuninga oofaalama dhawo mpono haya tula uumunino uushona hawu kogekwa komunino omunene , uunino mbuno etawu tulwa mofaalama opo wuvule okukala tawu tekele iimeno.

Omukalo gumwe ngoka aantu haya longitha okukwata oohi ogo okulongitha onete. Okulongitha onete ohashi endelele, ihe osha pumbwa wo okutalwa nawa, oshoka uuna aantu taya kwata oohi nonete, onete oyi na okukala yi na oombululu, opo oohi oonshona dhi vule okuza mo monete dhi shune momeya dho dhi ka vale dhi indjipale.

Ehumokomeho oli li shaampoka. Oli li natango muunafaalama shono sha ninga iilonga iipu, oshoka aanafaalama monena kaye na we okupulula yo inaya pumbwa we evi olindji uuna tashi ya pokuninga oofaalama dhawo, ihe osha ninga wo oshipu sho haya vulu okulongitha omashina okukuna nokusila oshimpwiyu iimeno.

Uuna omvula yaloko, omboga nayo ohayi tameke okukoka. Aakulukadhi oshowoo aakadhona ohaya mu omboga, yavule okuyipakapo, yeyi kukutike, yo yavule okuyi lya uuna yaahepo ano pokwenye.

Oondjila dhoka dhali wo nale dha longithwa kaantu uuna taya zi kiilando niilando, oya li owala dha totwapo mowala noondjila dhila ka dha li dhina oopate. Ihe sho iinima tayi ende tayi humu komeho oondjila dhika odha tameke wo okuningwa oopate.

Embugalo olyo oshinima shoka hashi ya po uuna aantu taya tete po omiti odhindji dhi vulithe ndhoka taya tsike, yo ombepo otayi ya tayi pepe po evi e tayi kala inayi thiga po sha nomvula sho tayi ka loka, evi alihe ohali kala lyaa po. Omeya ohaga talama ogendji noonkondo.

Nonande momahala ngaashi mombuga ohakuti ngaa ihamu monika ngaa aantu oyendji oto adhamo naanaa oondjila dhoohauto. Moondjila dhika odho ihe hadhi longithwa unene kaataleleli uuna tayeya okutalela.

Kombanda yevi okuna wo natango omahauto nenge nditye omashina ngono haga vulu oku kala ga humbata noku tumba omashina omakwawo oshoka ngaka ohaga vulu oku tumba iiviha oyindji.

Monale oondjila odho dha li hadhi longithwa sho aantu ya li taya tende nokukutha kumwe omikunda nomikunda, oshowo iilando niilando. Oondjila odho wo natango hadhi longithwa ngele aantu taya ende okuza koshilando shimwe okuya koshikwawo.

Monale aantu oya li owala haya ende moondjila dho mavugu uuna taya ende okuza kiilando yuka kiilando noshali hashi ya pula ethimbo ele ,oshoka oko kule ihe monena oopate odha tulwa ooteya

Iitopolwa mbyoka yili pooha nombuga ngaashi unene oshitopolwa shaMusati ethimbo ndiya lyiimeno tayi piti ohayi iyadha yili monkalo moka tayi vulu oku kala yamona oondjamba odhindji oshoka oondjamba odhi hole uumeno opo tawu piti onkene ohadhi zi ko ne dhu uvite ezimba lyuumeno mboka.

Molwa oku muna oohi, aantu oyendji oya mona iilonga. Yamwe oya mona iilonga ongele omo ku kwata oohi, omanga yakwawo ya mona iilonga sho tayedhi landitha. Nomomukalo nguka aantu mbaka otaya vulu oku imonena iiyemo ya kandulepo oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

MoNamibia oondjila odha li tango hadhi tulwa ooholondo opo ihe tadhi ka tulwa ooteya. Ihe uuministeli wiiyenditho oya tokola kutya ngele oopate tadhi tulwa ooteya dhaa ha ningwe ooholondo tango oshoka ohadhi hepeke oshimaliwa.

Shimbungu, ano Haulamba wa Nangombe oshinamwenyo shoka hashi adhika momakuti. Shimbungu ohali owala onyama, nolundji ohashi kala oshidhigu kuye okumona shoka tali, onkene ohali ike oonyama ndhoka dha thigwa po kiinamwenyo iinene, ngaashi oonkoshi.

Uuna omvula ya loko, ohayi etelele wo natango oondhila. Noondhila ndhika ohadhi iyogo momeya muka nokunmbwinda womomeya ngaka. Oondhila ngaashi oonkwinkwiti, ohadhi valele wo momeya.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile nohashi li omunkono. Oshinamwenyo shika ohashi adhika pomahala ngaashi miiheke, momakuti osho wo moombuga. Oshinamwenyo shika oshi na othingo onde nelalakano shi vule okulaalela iimeno.

Monalenale sho omeya ga li pumba, aantu okwa li owala haya longo nomake gawo opo yi imonene omeya, ongele ogoku nwa nenge wo ogoku longitha. Oya li ihe haya kutha iihupulo yo taya ka fula omithima sigo ya adha momeya. Nomeya ohaga vivile etaya kala nee taya utha omeya mokathima mo.

Ombuga olyo ehala ndoka lya mwena nomuna wo ombepo ndjoka oyindji yepukupuku. Mombuga ohamu adhika wo oondundu, noshowo omiti nomwiidhi, ashike omiti dhimwe ihadhi vulu oku koka mombuga oshoka omiti dhimwe ihadhi vulu oku koka mevi kya kukuta.

Aanafaalama oyendji ohaya vulu wo okukuna noshowo natango okwiimika iiyimati yawo nelalakano lyokulanditha , ongele okaakwashigwana nenge wo natango lyokulanditha kondje yiilongo.

Uuna aanafaalama taya kunu iikunomwa yawo ohaya tala wo pamaludhi gomavi ngaashi omboga ohayi kunwa pehala ndyoka lyafa lyanika eloya opo hayi vulu okumena nawa.

Aanafalama mboka haya munu oohi oye wete wo kutya osha simana noshi li sha pumbiwa, opo oohi dhi kale hadhi mono iipalutha. Oohi ndhika odha pumbwa okukala hadhi mono iipalutha, dho odha pumbwa okukala dhi li momeya ga yela, opo dhi vule okukoka muundjolowele.

Uuna omvula yaloka olyo wo ethimbo ndjoka natango oondhila dhomaludhi nomaludhi hadhi monika mewangandjo, ongele otadhi nenge tadhi ende. Moondjila muka omwakwatelwa oohamutokakanyandi mboka hayeya nomvula.

Evi lyomombuga olya kukuta nayi noonkondo na ihali vulu oku kwata omeya. Onkene mombuga ihamu adhika omiti odhindji ohamu adhika owala omishona ndhoka hadhi vulu okumena nenge okukoka pevi mpoka kapuna omeya ogendji.

Uuyuhwena uuna tawu putuka ohawu pumbwa wo okuyoololwa mooyina, nomukalo nguno ohawu koko tawu endelele, wo natango ooyina yakavule okukala ya eta po omayi gawo. Uuyuhwena mbuka ohawu pumbwa ihe esilo shimpwiyu lyolela oshoka nawo ohawu vulu oku adhika kethindakano lyomadhiladhilo.

Oonkoshi odho iinamwenyo yomokuti, noha yi adhika woo pomahala ngaashi poma kuti, miiheke nosho woo moombuga noMetosha dja Namibia oha yi vulu woo oku kala ya adhika mo.

Miinima mbyoka yopaunshitwe otuna mo wo oondundu nodhili dha simana ngele tashi ya peliko lyoshilongo, oshoka ohadhi nana aataleli po. Aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili taya yi kiilongo iikwawo hoka kuna oondundu, yaka londe oondundu.

Mbakumbaku go ku pulula, okuna uuwinayi owundji. Uuna mbakumbaku goku pulula ta pulula, oha vulu wo natango oku londeka evi, ye kombinga hwiya tazi lile, evi eta li kala lya lala. No momukalo nguka, omeya ohaga talama kombinga huka ha zilile.

Monale aantu oyali haya tege omwiidhi gu kukute opo ya vule okukutha omamwitho yakamwe omwiidhi yegu pungule gu ninge gwiinamwenyo nenge gu vule okukatungithwa oondunda.

Uuwanawa wokukala pooha nomiti Omiti odha simana oshoka odho hadhi tupe ombepo yomufudho ngwiyaka hatu fudhilemo, woo natango omiti ohadhi kaleke pehala pu kale puna uundjolowele dho woo natango ohadhi tupe omuzile.

Esimano lyoondjuhwa, oondjuhwa ohadhi tu pe onyama, hadhi tu pe woo natango omayi ngoka ga pumbiwa momalutu getu, nohadhi tu pe woo natango omalweenya opo tu vule okuninga iikusinga yetu.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhika momahala unene gagamenwa . Momahala gagamenwa omuna iinwino moka hadhi nu ngele dhasi enota. Oyili yanika oshiponga.

Omiti odhili woo dhasimana oshoka ohadhi tu pe omuzile kakele komuzile, momakota gomiti omo woo hamu zi iipilangi mbyoka hayi vulu okuhongwa e tayi zi iinima ya yooloka ngaashi: oombete, oosikopa, uutafula noshoo woo iipundi.

Otuna wo omahala ngoka ga tungwapo no ohagi ithanwa omahala gomainyanyudho. Omahala ngaka ohaga kala gena uupundi uuwanawa, uutafula uuwanawa osho woo uundama wokumbwinda nelalakano opo ga hile aantu yeye yo yavule okukala ya hiila.

Etosha National Park olyo ehala ndyoka lyeedhilila iinamwenyo yomokuti noyasimana oshoka, aatalelipo oyendji ngele tayeya, ohayeya okutalelapo Etosha. Oyina iinamwenyo ngaashi uumenye, oondjamba , oongalangombe noshotuu.

Oompanda odho iinamwenyo yomokuti nohadhi adhika pomahala ngaashi momakuti nosho wo miiheke. MoNamibia oompanda ohadhi adhika mEtosha nodhi li dha gamenwa, oshoka odhi li mo momwaalu omushona moshilongo.

Otuna iinima mbyono hatu vulu okukuna momapya uuna omvula yaloke etatu pulula niinima mbino ongaashi iilyawala, iilya oshowoo natango omapungu nomakunde. Iinima mbika oyo woo iikulya mbyoka hatu li , yo wo natango ngele twa mono kutya otweyi longa oyindji ohatu vulu okulanditha.

Efuta olyo wo ehala lyiinamwenyo yimwe mbyoka hayi kala momeya, niinamwenyo mbika oyi igilila okukala momeya nuuna ya yi kondje yimwe yomuyo ohayi si. Mono mwa kwatelwa oombwa dhomomeya, oohi nayilwe.

Miinamwenyo yomegumbo otuna mo wo iinamwenyo yimwe mbyono haku tiwa iingulu. Iingulu oyo iitekulwanamwenyo no yi li iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tu pe onyama.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka yopaunshitwe ano iinima mbyoka ya shitwa inaayi ningwa po kaantu. Noondundu odha simana ngele tashi ya keliko lyoshilongo oshoka ohadhi hili aatalelipo.

Oondjila odha simana oshoka odho dha topola omikunda ,iilando no sho wo oondolopa no sho wo odho dhali dha longithwa monale sho aantu ya li taya tende omikunda no sho wo oondolopa.

Uunafaalama thimbo limwe ohawu kala uudhigu onkene opuna woo aanangeshefa yamwe mboka aashona mbono haya vulu oku kuna oombuto mooplastika ooshona nelalakano lyoku dhi landitha, ohaya kunu unene eembuto dha yoolokathana nuuna dha mene tadhi vulu oku landithwa otaya landitha kaanafaalama aakwawo opo yaka tameke mpoka pwa hulila yakwawo.

Molwa ehumokomeho kehe shimwe konyala osha shendja mpono woo natango ngele tashiya koondjuhwa, oondjuhwa ohadhi tende owala omayi gadho ihe ihadhi langele oshoka omayi ohaga tulwa momashina nomashina ngono ogo haga tendemo uuyuhwena, nuuyuhwena mbono ohawu silwa oshimpwiyu kaawuli pooyina.

Emuno lyoohi kalishi owala okutula oohi mokandama nenge moondombe ngoye eto tegelele wuye wuyuule, ihe oshasimana ngaa uuna tokala tope oohi okulya. Oohi nadho odha pumbwa okupewa okulya, naashika ohadhi dhikwatha opo dhikoke, dho dhivule wo okwiindjipala.

Momaludhi giinamwenyo mbyoka yomokuti omwa kwatelwa oongolo. Oongolo odha shitwa molupe lwoondoongi, ihe oongolo odhi na oondjila oonduudhe noontokele. Oongolo ohadhi adhika momakuti nosho wo miiheke.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti, nohashi adhika pomahala ngaashi miiheke, moombuga nosho wo momakuti. Ondjamba oya talika ko kutya oshinamwenyo shimwe shoka hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku, shi vule iinamwenyo iikwawo.

Ompanda oyo oshinamwenyo sho mokuti nohashi adhika po mahala ngaashi mombuga, miiheke no momakuti. MoNamibia oompanda odha gamenwa, oshoka odhi li mo oonshona lela nohadhi hili aatalelipo.

Miinamwenyo yomokuti otuna mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa shimbungu . Oshinamwenyo shoka ohashi adhikwa pomahala ngaashi moombuga noshowoo miiheke. Shimbungu ohali owala onyama.

Ombuga olyo ehala lyoka lya ku kuta nohamu adhika owala oondundu, omamanya noshowo omiti omishona elela oshoka kapuna omiti hadhi ohadhi vulu oku kala dhamena mombuga moka mwa kukuta .

Ethimbo lyomvula, omvula ohayi vulu okuloka ya dhiginina kiitopolwa yilwe, hono omilongo nomadhiya haga udha sigo opoompito mpoka taga tameke okutilahi omeya, naa shika ohashi e ta efundja.

Otuna woo aanangeshefa aashona mboka haya kunu oombuto muupagapaga, nelalakano opo yavule okulanditha oombuto ndhika nenge uumeno mbuka uushona kaantu mboka yahala yaka tsike momapya gawo nenge miikununo yawo .

Miinamwenyo yomokuti otuna mo wo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ondjamba. Oshinamwenyo shono osho oshinamwenyo oshinene shono wo sha talika ko kutya osho hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku

Otuna wo omboga yopashinanena ndjoka yi li ya pumbiwa momalutu getu, omboga ndjika ombwaanawa komalutu getu oshoka uuna tatu yi li, oyina oovitamine dhoka dha pumbiwa molutu oyina wo iimongwa mbyoka ya pumbiwa molutu.

Uunafaalama owa ningwa uupu oshoka pethimbo lyokwenye sho omvula itayi loko, aanafaalama oye ya po nomukalo ngoka gokupogeka uunino uushona momunino ngoka omunene gomeya, opo uunino mboka wu kale tawu vulu okutekela iimeno manga peha lyomvula.

Oondjamba odha tseyika kutya, odho iinamwenyo mbyoka ha yi vulu okunwa omeya ogendji mesiku yi vule iinamwenyo ayihe kombanda yevi, yo woo natango oyo iinamwenyo mbyoka yakotoka ihayi dhimbwa mpoka ya mwine omeya.

Uunafaalama woongombe, owa simana oshoka, aantu monena oyendji, aalithi yoongombe. Nomomukalo nguka, aantu oha ya futwa, taya vulu oku imonenamo iiyemo, yavule wo okugwanitha po oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti, no yili molupe lwafa lwandoongi ,oshoka ashike Ongolo oyina oondjila, dhimwe oontokele dho dhimwe oondudhe. Ongolo ohayi adhika pomahala ngaashi momakuti.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oya simana moshigwana oshoka ohaya gandja woo iilonga kaakwashigwana . Opena aantu yamwe mboka ya kutwa ya kale haya kwata oohi ,po pena woo mboka ya kutwa ya kale haye dhi landitha.

Oondundu odho dhimwe dhomuunshitwe noyili yasimana molwaashoka ohayi hili aazayizayi nenge aatalelipo. Shika oshili shina uuwanawa koshilongo molwa iiyemo.

Oondjila odha simana, oshoka odho dha li dha longithwa monale sho aantu ya li taya topola omikunda nomikunda, oshowo iilando noondoolopa. Oondjila odho wo dha kwatakanitha kumwe omikunda, iilando nosho wo oondoolopa.

Uuna omvula yaloko oondombe nosho woo omilonga ohadhuudha omeya. Omeya ngano ngele oga ningi ogendji omilonga ohadhi tameke okutilashi shino shilo wo hashi eta efundja.

Pethimbo lyomvula shampa omvula yaloko nawa omadhiya, oondombe nomilonga oha dhuudha omeya nomeya ngaka ohaga kunguluka, eta geetelele oohi dhefundja.

Emuno lyoohi kalishi owala okutula oohi momithima nenge moondama noshowoo moondombe, ashike oohi ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti mokudhipa iikulya, omiti nomeya gayela. Shika ohashi kwathele meindjipalo lyoohi.

Oondundu odho iinima yo pawunshitwe mbyoka ya shitwa ihayi ningwa po komuntu. Oondundu odha simana nodhi li hadhi adhika mombuga. Odha simana molwashoka ohadhi hili aatalelipo.

Iingulu oyo iinamwenyo yomegumbo, noyi li hayi silwa oshimpwuyu kaantu. Iingulu oha yi ningilwa nee iigunda yawo oyo ayike, ihe iingulu ihayi li onyanga ngele sha li onyanga oha shi si.

Opu na omikalo odhindji dhokukwata oohi momeya. Mono mwa kwatelwa omukalo gokulongitha onete. Uuna aantu taya longitha onete yokukwata oohi, onete ohayi kala yi na oombululu, opo oohi ndhoka oonshona inaadhi adha okuliwa dhi vule okushuna momeya dho dhi ki indjipale.

Uuwanawa woondjuhwa Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tu pe uuhoho, opo tu vule okukuna iimeno yetu. Ohadhi tu pe woo onyama ndjoka oyo osheelelwa shetu sha kehesiku monena.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula omwaanawa, oshoka ohe endelele ye oha ningi okupulula ku kale okupu, ihe omwiinayi oshoka oku na ondilo nuuna ta pulula ndele evi olya kukuta oha ningi evi li kale lyaana oonkondo, oshoka ontsi ayihe ohayi yi nombepo.

Opuna wo aanangeshefa yamwe mboka ye yapo nedhiladhilo opo yavule oku kala taya kunu oombuto moopulasitika opo ya wape oku dhiladhitha

Okukala wu na olukalwa shimwe woo shomuuthemba womuntu, onkene osha pumbiwa kehe omuntu a kale e na mpoka ha lala, ye oku na wo mpoka ha zi. Shino ohashi gamene aantu kiinima wo yopaunshitwe, ongele okuutalala, okomvula ya nika oshiponga nosho wo koombepo dhomapukupuku.

Uuwanawa wambakumbaku gokupulula Mbakumbaku gokupulula omuwanawa, oshoka oha endelele ye oha kwata owala ethimbo eshona a kale a pulula oshilwa oshinene ina fa aantu ngele taya longitha omatemo.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti nohayi adhika pomahala gomokuti ngaashi miiheke noshowo moombuga. Oongolo hadho naanaa iinamwenyo yopaantu niinamwenyo mbika uuna tayi kanwa omeya ohayi yi oyindji nelalakano lyoku igamena komutondi ayihe, uuna e yi ponokele.

Omatama omapu okukunwa nogeli ga simana oshoka omatama ohaga longithwa okuninga oosopa oshowo okutula momahoka gaantu. Omatama ohaga vulu okulandithwa aantu etaya imonene mo iiyemo.

Iimeno oyapumbwa oonte dhetango, opo yi vule okukoka. Ihe opuna iimeno yimwe mbyono inayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Nomukalo nguka aanafaalama ohaya tulako oonete , opo uuna oonte dhetango tadhi thiki kiimeno, dhikale dha ngambekwa.

Opena Ondjuhwa onkiintu , nondjuhwa ondumentu ndjono ha ku tiwa, oshikondombolo. Shikondombolo ondjuhwa ndjoka ha yi pendula aantu ongula onene, oshoka oyo ondjuhwa ndjoka ha yi igi. Shikondombolo uuna ta vala okayi kamwe okashona, ngawo otashiti, shikondombolo ngono okwa kulupa.

Osha simana kehe omuntu akale ena olukalwa ano akale ena mpoka hazi, shika wo oshili wo shimwe shomuuthemba waantu okukala wuna olukalwa, ano oku kala wu na egumbo.

Oondundu odho dhimwe dhomiinshitwe ndhoka hadhi adhika miilongo oyindji moshilongo shetu Namibia. Oondundu odhasimana molwaashoka ohadhi hili aatalelipo . Aatalelipo ihayeya tayedhi londo nokudhitala. Ohaye etelele woo niisimpo.

Opena oomvula dhimwe iitopolwa yimwe yaNamibia hayi vulu oku kala ya mona omvula oyindji. Nuuna omvula ndjika ya loko, omilonga ohadhi udha sigo oompoka tadhi tameke oku tilahi shimwe shili wo hashi eta efundja miitopolwa yimwe.

Monale sho aantu yali haya mu omwiidhi, oyali haya longitha oombele, nenge haya longitha omamwitho. Ihe monena opuna uushina mboka hawu vulu okuteta omwiidhi, wo tawu vulu okutonya omwiidhi, opo guvule okupungulwa.

Opuna wo omahala gomainyanyudho, omahala ngoka ga tungwa gi ikalekelwa, geli kokule naantu, opo pu kale pwaana ekudhilo. Omahala ngaka oga tungwa wo momukalo ngoka taga vulu oku hila aantu nomahala olundji nga ngano, ohapu adhika uundama woku mbwinda.

Oondjila odha simana, oshoka odho dha topolo omikunda, oondolopa nosho woo iilando. Oondjila monale odho dha li dha longithwa sho aantu ya li taa mete omikunda osho woo iilando

Uuna omvula ya loko, olyo wo ethimbo ndyoka omboga hayi mene. Noomeme ohaya kutha ihe oontungwa ya ka mwe omboga yo ya vule okuyi kukutika, oshoka oyo osheelelwa shaantu uuna yaa he po yi vule okulongithwa.

Ngele omvula ya loko opo woo ethimbo ndjoka lyomutete oshowo omboga hayi mene ihe iinima mbika ihayi kalelele ohayi kuluta onkene aantu ohay mu ndu omboga noshowo omutete ya kukutikwa yo yavule okulya mokwenye uuna kayipo.

Otuna omaludhi giilikolomwa, mbyoka hatu kunu mompya getu, uuna omvula yaloka. Iilikolomwa mbika, omwa kwatelwa iinima ngaashi, omakunde, omapungu, iilyaalyaaka, iilya, noshowo oofukwa.

Molwa omukalo ngono aantu taya longitha monena, aano omukalo ngono aantu taya kunu iikunomwa yawo yokupitila momashina, ohaya longitha nee uuyelele wolusheno. Ano ihaya longitha oonte dhatango ihe ohaya longitha uuyelele wolusheno.

Olundji pooha nenge pokati komafuta ohapu adhika omamanya ngono omale nomamanya ngoka oga tekauka ga tewa komakuthikuthi gomafuta. Nomamanya ngoka oga simana ngele tashiya koondhila dhomefuta oshoka uuna dha vulwa momeya ohadhi ka londa komamanya hoka.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo nodhili hadhi tekulwa megumbo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe onyama nosho wo natango omayi ngoka Gena o protein ndjoka ya pumbiwa momalutu getu.

Aanafaalama yomatama ohaye galongo nomalalakano geli paali mpono ha ya longo nelalakano limwe lyokulya woo tayega longo nelalakano limwe ndjoka hali vulu okukala okulanditha ongele ookoositola dhomoshilongo nenge woo koositola dho kondje yoshilongo.

Pokati nenge pooha dhefuta ohapu adhika wo omamanya, na gamwe oga tekauka nokuli oshoka omakuthiikuthi ogena oonkondo. Omamanya ngaka ohaga longithwa koodhila dho mefuta uuna dha vulwa mo mefuta, oha dhiyi dhika londe komamanya ngaka.

Opuna omikalo odhindji dhokukwata oohi momeya, mpono puna omukalo ngono gokulongitha onete. Nuuna aantu taya longitha onete, opena wo omilandu dhoka dhina okukala dha landulwa. Ano omete oyina okukala yina oombululu opo oohi dhiyaka ooshona inadhi gwana okuliwa dhi vule okushuna momeya, dho dhika indjipale.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya kukuta no hamu adhika owala oondundu nomamanya nomiti wo ndhoka dhi na omidhi omile tadhi vulu okwa adha omeya ngoka geli kokule oshoka mombuga omwa kukuta.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti nohadhi adhika pomahala ngaashi momakuti, miiheke, noshowo moombuga. Ongolo oyi na olupe lwondoongi oshoka owala ongolo yina oondjila oonduudhe noontokele.

Omikunda, oondoolopa noshowo iilando oyindji oya topolwa koondjila. Noondjila ndhika odha li hadhi longithwa monale, onga okutenda omikunda. Oondjila odha simana wo, oshoka odho hadhi kwatha omuntu oku enda okuza pehala limwe tayi pehala ekwawo.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimokuti no haku tiwa kutya oyo mwene gwokuti, uuna onkoshi yondume yuulu ohayi vulu oku Kala yuuvikila kokule ohaku ti mwene gwokuti oye ngooka ti inyenge.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti omwa kwatelwa woo oshinamwenyo shoka shedhina shimbungu, shimbungu osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashili owala onyama, shimbungu okuna woo oondjego dhakola nelalakano avule ateye omasipa goonyama ndhoka hali.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti, nohashi adhika pomahala ngaashi momakuti, noshowo miiheke. Onduli ohayi li ominkono, noyina othingo onde nelalakano okulaalela ominkono.

Monale aantu okwali haya longitha omamwitho, ngele taya mu omwidhi, ihe monena aantu ohay longitha omashina, ngoka haga tete omwidhi, go wo ohaga vulu oku tonya omwidhi, eta gu ningi ongonga, opo gu vule oku pungulwa.

Oohi odha simana oshoka odho osheelelwa shetu shakehe esiku, oshowo okumuna oohi aantu oyendji oya mono iilonga nayamwe ohaya vulu oku kedhi landitha yi imonene iiyemo yo yavule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Uuna aakwashigwana taya munu oohi ohaya vulu okukala ya monamo uuwanawa owundji oshoka oohi odhi li oshiyelelwa shetu sha kehe esiku wo natango oohi odha pa aantu oyednji iiyemo ngele taye dhilanditha.

Etosha olo ehala ndoka lya etdhilila iinamwenyo mono wo hamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili. Miinamwenyo muno omwa kwatelwa ihe uumenye, oongalangombe, oompanda, oonkoshi, oondjamba nosho tuu.

Momaludhi goondjuhwa, otuna mo wo oondjuhwa ndhoka oontokele. Oondjuhwa ndhika odhi holike oshoka ohadhi kokelele, ohadhi gandja wo onyama kaantu, noshowo uuhoho, uuna aantu yahala okukuna iimeno yawo.

Opuna aanafaalama mboka yena ofaalama dhomatama. Elalakano lyokukuna omatama kali shi owala okuliwa koonakugalonga ashike ohaga pakelwa nawa etaga falwa kondje yiilongo nenge meni lyoshilongo , gawape okulandithwa.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyakukuta na ihali mono nanawa omvula oyindji mombuga ohamu adhika ne iinima ngaashi omamanya, oondundu noomwidhi nomiti omishona omiti hadhi ndji oshoka ha miti odhindji hadhi vulu okumena mevi moka mwa kukuta.

Okukala wu na mpoka ho zi, shimwe shomuuthemba waantu. Onkene osha simana opo kehe omuntu a kale e na egumbo mpoka ha lala naampoka ha zi. Shino ohashi keelele wo aantu iinima mbyoka yopaunshitwe ngaashi oombepo dhomapukupuku, oomvula oondhigu nosho tuu.

Omwiidhi ogwa simana oshoka, ogo wo hagu longithwa kuudhila uuna tawu tungu uuhandhila wawo, tawu tungile komiti. Ano uudhila ohawu ka teya nee omwiidhi tawu longitha omilungu dhawo wo tawu ya nee wu tunge uuhadhila wawo.

Esimano lyoohi, oohi odha simana oshoka uuna tatu dhi li odha simana muundjolowele wetu oshoka odhina oprotein ndjono yili wo ya pumbiwa momalutu getu nodhina wo iimongwa oshowo oovitamin ndhono dha pumbiwa momalutu getu.

Opwa tungwa woo omahala gomayinyanyudho ngono ga tungwa ko kule naantu, nelalakano opo ga kale geli pehala mpoka pwa mwena, ano kaageli pe weelelo. Omahala ngaka ohaga hili aantu oshoka ogena iinima iiwanawa ngaashi iipundi, go gena woo natango uundama woku yoga.

Momikalo dhokukwata oohi otuna mo wo omukalo ngoka gokulongitha onete. Una to kwata oohi to longitha onete , onete oyi na okukala yina oombululu opo oohi ndhiyaka oonshona inaadhi gwana okuliwa dhi vule okuza mo dhi shune momeya opo dhi kiindjipale.

Esimano lyokumuna oohi. Okumuna oohi ohaku gandja wo iilonga kaantu yamwe ko kakele kokugandja iilonga okumuna oohi okwa simana wo oohi odho osheelelwa shetu sha kehe esiku nodha talikako kutya kadhi na omagadhi ogendji dho kadhi na wo uupyakadhi kolutu.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gwokupulula Uuwinayi: mbakumbaku okuna ondilo, nuuna mbakumbaku ta pulula ndele evi olya kukuta ontsi ayihe yevi ohayi yi nombepo, ihe okuna uuwanawa oshoka oha endelele.

Oohi odha simana oshoka odha pa aantu yamwe iilonga oshoka aantu yamwe oye na iilonga yokulanditha oohi, yo wo aantu mbano otaya vulu oku imonena iiyemo ya lande oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Ombuga olyo ehalo ndoka lyakukuta. Na ohamu adhika iinima ngaashi, omamanya noshowo oondundu dhoka dhili dhashitwa pawushitwe. Ohamu adhika wo omiti omishoneelela oshoka hamiti odhindji hadhi vulu oku mena mevi ekukutu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo sho mokuti no ha shaadhika po mahala ngaashi momakuti, miiheke no sho wo moombuga. Onkoshi oha ku tiwa oyo mwene gwo kuti.

Opuna omahala ngoka gatungwa momakuti noshowo momahala ngoka ge edhi lila iinamwenyo. Elalakano lyomahala ngaka oku kala gapa aantu mboka haya talalepo oondunda dhoku lala.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihaa li mono naanaa omvula oyindji. Ohamu adhika oondundu oshowoo omamanya. Omiti ohadhi adhikamo omishoneelela oshoka hamiti odhindji hadhi vulu okumena mevi ekukutu.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti nohayi adhika pomahala mpoka ngaashi mokuti, miiheke noshowo moombuga. Ondjamba oya talikako kutya oyo oshinamwenyo shoka hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku sho osho oshinamwenyo shoka shakotoka ihaashi dhimbwa mpoka shaninwe omeya.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, na ohashi adhika pomahala ngaashi miiheke, momakuti, noshowo moombuga. Onduli ohayi li ominkono, na oya shitwa yina othingo nde , nelalakano opo yivule okulaalela ominkono.

Ongombe oyo oshitekulwanamwenyo shomegumbo nenge koofaalama. Oongombe ohadhi tekulilwa molwaashoka ohadhi tupe onyama, omahini, oshipa nayilwe oyindji. Oongombe ohadhi longelwa aasita yokudhilitha nokudhisila oshimpwiyu. Shika ohashi kandulapo okwaahena iilonga.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango, opo yivule oku koka. Ihe opena iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji onkene aanafalama ohaya tulako nduno oonete kombanda, opo oonte dhetango ndhoka tadhi thiki kiimeno dhi kale dhangambekwa.

Aantu monale oya li haya longitha omamwitho opo yamwe oomwiidhi nosho woo oombale ya vule okumanga oomwiidhi opo dhi vule okupungulwa. Monena aantu otaa longitha omashina ngoka haga tete noku tonya omwiidhi gu vule okupungulwa.

Uuna aantu taya munu oohi osha simana wo pokukalathana kwaantu oshoka aantu oyendji ohaya imonene mo iilonga. Ano mono omuntu ta vulu okumona mo iilonga yokukwata oohi nasho ota vulu okufutwa eta vulu okukala ikwathela moompumbwe dhe yemwene.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula omwaanawa oshoka oha endelele. Uuwinayi owo mboka kutya okuna ondilo ye ngele ta pulula ndele okuna ombepo lyo evi olya kukuta evi ohali kala lyaana oonkondo oshoka ontsi ayihe yevi ohayi yi nombepo.

Esimano lyoohi, oohi odho oshiyelelwa shetu shakehe esiku, nodhili dhasimana ngele ta tudhi li oshoka oohi odha talika ko onga shina uundjolowele mboka wapumbiwa momalutu getu. Odhina woo iimongwa noovitamine shono dha pumbiwa momalutu getu.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti, nohashi adhika komahala ngaashi giiheke, noshowo moombuga. Onduli ohayi li omayalakasha, noshowo ominkono. Onduli oyi na othingo onde, nelalakano yi vule okulaalela iikulya yayo.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango, opo yi vule okukoka. Ihe opu na woo iimeno yimwe mbyono inayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Nomomukalo nguno, aanafaalama ohaya tula ko ihe oonete kombanda opo oonte dhetango dhi kale dha ngambekwa uuna tadhi thiki kiimeno.

Uuwanawa woondjuhwa, oondjuhwa ohadhi tupe omayi ngoka hatu li nogena oproteine ndjoka yapumbiwa momalutu getu. Oondjuhwa ohadhi tupe woo onyama yoshiyelelwa shakehe esiku. Oondjuhwa ohadhi tupe woo omalwenya ngoka hatu longitha okuninga iigwilo yetu.

Aantu ayehe oya pumbwa oku kala ye na omagumbo moka haya zi naashika oshi li shimwe shomuuthemba womuntu. Okukala wu na egumbo ohashi ku keelele koombepo nosho wo kiinima mbyoka yopaunshitwe.

Okumuna oohi okwa simana, oshoka aantu oyendji oya pewa iilonga okupitila mokumuna oohi. Aantu yamwe oyena iilonga yokukwata oohi momeya, noshowo yamwe oyena iilonga yokuka landitha oohi.

Omiti odha simana oshoka momakota gomiti oha mu vulu oku hongwa iinima yetu ya kehe siku. Ngaashi iitaafula, iipundi, omakopi, noombete dhetu dhokulala.

Ombuga Oyo ehala ndyoka lyakukuta. Ohamu adhika omamanya , oondundu, omiti nayilwe. Omiti ohadhi adhika mo omishona lela, molwaashoka evi olya kukuta. Omiti haadhihe hadhi mene mevi lya kukuta.

Oongolo odho iinamwenyo yo mokuti no hayi adhika pomahala ngaashi momakuti, mombuga no sho wo miiheke. Ongolo oya shitwa ya fa ondoongi ka kele ongolo oyina oongoo oondudhe no sho wo oontokele.

Olyo ehala ndoka lya kukuta nohamu adhika iinima ngaashi omamanya oshowo oondundu. Ohamu adhika wo omiti dhi li mpaka naampeyaka, oshoka hamiti odhindji hadhi vulu okumena mevi lya kukuta.

Uunafaalama owa ningwa uupu, oshoka pethimbo ndyoka lyaashi lyomvula aanafaalama oye ya po nomukalo mono haya kogeke uupaipi mboka uushona komunino ngu omunene gomeya, uupaipi mboka e tawu tulwa moondjila, opo uupaipi mboka wu vule oku kala tawu tekele iimeno.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi vule oku koka, ihe opuna woo iimeno yimwe mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji, onkene aanafaalama oyendji ohaya tula ko ihe onete kombanda opo iimeno yi vule oku kala yakeelelwa koonte dhetango odhindji.

Okumuna oohi, okwasimana oshoka aantu oyendji oyi imonena mo iiyemo, sho ya ningi aanafaalama kuyo yene. No taya vulu okulanditha oohi ndhika eta ya mono iiyemo, ya vule okulanda oompumbwe dha kehe esiku.

Aanangeshefa oya li wo yeta po edhiladhilo ewanawa ndyoka lyokutunga po omahala gomainyanyudho. Omahala ngaka ogena iipundi niitafula mbyoka iiwanawa nosho wo uundama wo kumbwinda, nehala ndika oha li hili aataleli wo.

Opena omilonga ndhoka dhatopola omukunda nomukalo nguno aantu okwali ya ningi onkambadhala ya vule okuninga oontompa opo shininge oshipu kaantu uuna taya zi komukunda gumwe yu uka komukunda omukwawo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti nohashi adhika mokuti nomiiheke noshowo moombuga. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shatalikako hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku shivule iinamwenyo ayihe.

Uuwinayi wambakumbaku yokupulula. Mbakumbaku gokupulula okuna ondilo ye wo uuna tapulula evi lyakukuta ohaningi evi lyikale lyaana oonkondo oshoka ontsi ayihe oha yiyi nombepo.

Pomahala ogendji gopambelewa ohapu adhika omapandela. Nolundji omapandela ngaka ohaga kala geli gatatu . Omapandela ngaka ohaga ulike uukumwe woshilongo.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka ya shitwa momukalo goondoongi, oshoka owala ongolo oshinamwenyo shomokuti sho wo natango oshi na oondjila oontookele noonduudhe.

Aanafaalama monena ohaya vulu wo okukuna iikunomwa yawo nande oshikale pokwenye ano shikale ethimbo ndyoka kaali shi lyomvula. Ominino omishona ohadhi kogekwa mominino ominene, etadhi tulwa moondjila opo dhivule okukala tadhi tekele iimeno.

Okumuna oohi okuli wo kwa simana, oshoka aantu oyendji oyena iilonga mbyoka haya kwata oohi momeya noshowo natango ooyene mboka yuundombe nenge yuuthima ndhoka hadhi kwatwa omeya ohaya vulu okwiimonena mo iiyemo ngele taya landitha oohi.

Molwa ehumokomeho aanafalama ohaya vulu wo okukala yena iikunino nopethimbo ndyoka lyaashi lyomvula. Mpono haya vulu okukala yena ominino ominene etaya kutha uunino uushona etaye wu tula kopomba, opo omeya ngoka gakale taga yi mominino go taga tekele uumeno

Ongoombe odha pumbwa wo okutonatelwa no momukalo nguka aanafaalama oyendji oya li ya kutu aantu opo ya vule oku kala taya tonatele oongombe. Oshinima shino oshilo wo sha humitha komeho egandjo lyiilonga moshilongo.

Monena omavi ogapumba noshowoo natango ehumokomeho olyuuka komeho. Aanafaalama ohaa vulu okuninga iikunino yawo nomashina. Ano iimeno ngele tayi mene ohayi silwa oshimpwiyu keshina, yo woo nokukoka kwayo oyili owala komashina. Iimeno mbyika ihayi longitha oonte dhetango ihe ohayi longitha uuyelele wolusheno.

Etosha National Park olyo ehala ndyoka lyagamenwa . Ehala ndyoka olyili lyeedhilila iinamwenyo mbika. Ohali hili aatalelipo molwaashoka omuna iinamwenyo yomaludhi ngaashi uumenye, oongalangombe, oonkoshi, oondjamba , oompanda nayilwe.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti, otuna mo wo oompanda, ndhoka dhili dha simana nodhi li wo dha gamenwa, oshoka oompanda moNamibia odhi li mo momwaalu omushona lela. Oompanda ohadhi adhika wo mEtosha, nohadhi hili aatalelipo.

Uuna omvula yaloka shinene, aantu ohayi iyadha thimbo limwe ye li mefundja. Efundja oha li etelele oohi, niinima mbyoka yomomeya ano iilikama, ngaashi omayoka, noshowo oongandu.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti nohadhi adhika pomahala ngaashi miiheke noshowoo moombuga . Ondjamba oyina omukati ngoka hagu longithwa okukutha iikulya noyi tule mokana. Omukati nguka ohagu longithwa okufuta noshowoo okunwa omeya.

Molwa ehumo komeho aanafaalama mo paife ohaya vulu okuninga ofaalama nokukuna nande oshikalepo konye. Momukalo nguka opena uumunino uushona hawu kogwa komunino ngoka omunene, nelalakano uumunino mboka ohawu tulwa nee moondjila opo wu vule okukala tawu tekele iimeno.

Oondjila odhasimana oshoka odho woo dhali dhalongithwa mo nale kaantu ngele taa tende iilando, omikunda nosho woo oondolopa nodhasimana woo oshoka odha kwatakanitha omikunda noondolopa.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula omuwinayi, oshoka oku na ndilo nuuna ta pulula evi lya kukuta, evi ohali zi oonkondo, oshoka ontsi yevi ohayi yi mombepo. Mbakumbaku gokupulula omuwanawa, oashoka oha endelele.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhika momahala ngaashi iiheke , momakuti noshowoo moombuga. Onduli oyina othingo onde nohayili ominkono. Oyina woo omagulu omale, yo oya talikako oyo yimwe yomiinamwenyo iile MoNamibia.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti nohayi adhika pomahala ngaashi momakuti, miiheke nosho wo mombuga. Omakonakono sha ga ningwa oga ulike kutya ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi vulu okunwa omeya ogendji shi vulithe iinamwenyo ayihe kombanda yevi. Ondjamba wo inatango ihayi dhimbwa mpoka ya nwine omeya.

Otuna woo aanangeshefa aashona mboka haya kunu oombuto muunayilona uushona nelalakano opo dhikoke yo yavule okuyi landitha . Iinima mbika ohayi landithwa ihe kaanafaalama mboka aakuluntu opo yakatsike koofaalama dhawo

Emuno lyoohi kalishi owala okutula oohi momithima nenge mondombe, ngweye to tegelele wuye wudhi kwate mo, ihe olina ko wo nasha noku dhipa dhilye opo dhikoke muundjolowele, dho dhivule oku indjipala, dhiye momwaalu ogundji.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi munwa megumbo. No ya simana oshoka oondjuhwa oha dhi tupe onyama dho wo oha dhi tupe omayi ngoka gena oproteyine ndjono ya pumbiwa momalutu getu.

Omahala ogendji ngoka gopambelewa ohapu adhika wo omapandela ngoka giilongo mbyoka. Omapandela ngaka oga simana oshoka ohaga ulike uukumwe naantu ohaya vulu oku yoolola iilongo molwa omapandela

Kooha nenge mokati komafuta oha mwadhika woo omamanya nokuli gamwe geli ga tekawuka koma kuthikuthi gefuta. Omamanya ngaka ohaga kwathele nee oodhila luta uuna dha vulwamo mefuta aadhi zimo dhi kalonde ko mamanya hoka

Kooha nenge pokati komafuta opena woo omamanya ngono ogendji ga tekauka molwa omakuthiikuthi gefuta. Nomamanya ngaka oga simana oshoka oodhila dhomomeya uuna dha loloka momeya, oha dhiya pokam'tenya ,tadhi londo komamanya hoka.

Monena aanafalama otaya vulu okuninga oofalama nande mokwenye, ano ethimbo ndyoka kali shi lyomvula, oshoka ope na omukalo ngoka guunino uushona hawu kogekwa komunino omunene gwomeya. Uunino mboka ohawu tulwa moondjila dhoofola opo wu vule okutekela iimeno.

Esimano yoondjuhwa, oondjuhwa odha simana oshoka, ohadhi tu pe onyama, dho woo ohadhi tupe omayi ngoka gena oproteina ndjoka yili ya pumbiwa mo malutu getu. Oondjuhwa ohadhi vulu wo okulandithwa, nomo mukalo nguka, aantu otaya imonene mo iiyemo, yo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe siku.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya kukuta, nolundji ohamu adhika omamanya osho wo oondundu. Ohamu adhika owala omiti omishona, oshoka ha miti odhidji hadhi vulu oku kala dha mena mevi ndyoka lya kukuta.

Konima aanafalama yalikola iilikolomwa yawo ohaya vulu okuyipakela taye yitula miikwatelwa mbyoka iiwanawa taye yitumu koositola odhindji opo yivule okukalandithwa nenge yeyi tume woo kondje hiilongo.

Esimano lyoondjuhwa, oondjiuhwa oha dhi tu pe onyama noshowo hadhitupe omayi ngoka gapumbiwa momalutu getu, oondjuhwa oha dhi tu pe wo natango omalweenya opo tuvule oku kala twa ninga iivilo yetu.

Uuna aantu taya kwata oohi momeya ope na wo omukalo ngoka guna oku kala gwa landulwa, ano uuna aantu taya kwata oohi, oohi dhiyaka ooshona inadhi gwana oku li wa ohadhi shuna momeya opo dhi vule oku kiindjipala dhi vule oku eta po oohi ookwawo.

Omboga, ohayi tsapuka owala ngele omvula yaloko, na ngele omvula ya shuna, nayo ohayi si. Onkene ngele ya tsapuka, aakulukadhi ohaye yi munu nduno, yo taya ka kukukutika opo yavule wo natango okulya ethimbo ndjoka yaapo.

Emuno lyoohi olyili wo lya simana oshoka aantu oyendji oya mona iilonga ngele tashi ya mokumuna oohi yo woo aantu yamwe mboka hayedhi landitha oohaa vulu oku imonena mo iiyemo mbyoka hayeyi longitha uuna taa ka konga oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Uuwinayi wambakumbaku goku pulula. Mbakumbaku goku pulula oku na uuwinayi owundji moka mwakwatelwa kutya, mbakumbaku gokupulula oku na ondilo, ye woo uuna ta pulula mevi lyakukuta, otsi ayihe oha yi yi nombepo. Shika ohashi ningi evi lyi kale lyaana oonkondo.

Mombuga oha mu adhika oondundu dhoka dhi li iishitwa yo pawushitwe mo wo natango tamu adhika omiti omishona lela oshoka, hamiti odhindji ha dhi vulu oku kala pehala lya kukuta neyi noonkondo.

Opuna omikalo odhindji dho kukwata oohi momeya, mono mwakwatelwa omukalo gokulongitha onete. Uuna tolongitha onete, onete oyina oku kala yina oombululu opo oohi dhiyaka oonshona inaadhi gwana okuliwa dhivule oku pitamo dhi shune momeya dho dhikiindjipale.

Opuna omikalo odhindji dhoku kwata oohi momeya mono mwa kwatelwa okulongitha ooshongo, okulongitha uundjolo nosho wo okulongitha oonete. Nuuna to longitha onete, onete oyi na okukala yi na oombululu opo oohi oonshona dhi vule oku zamo monete.

Iimeno ohayi pumbwa oonte dhetango opo yivule okukoka yo yivule woo okutulako, ihe opena iimeno yimwe mbyono ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji nanafaalama oyendji ohaya tulako ihe oonete opo oonte dhetango dhoka tadhi thiki kiimeno dhikale dha eleka.

Pooha nenge mokati komafuta, omuna wo omamanya ngono geli uunshitwe ano osho gashitwa. Omamanya ngano ogendji oga kumuka, gakumunwa komakuthiikuthi gefuta, na ogeli wo gasimana oshoka uuna oodhila dhomomeya dhavulwa mo momeya, ohadhi ti nduno komamanya hoka oko dhikalonde.

Aanafalama mboka haya muna oohi ihayedhi landitha owala una tadhi ka liwa. Ihe ohaya vulu wo okudhi landitha kaanafalama aakwawo opo ya vule yaka mune. Mono haya vulu okudhi tula moonayilona omanga dhina omwenyo etayedhi tulile po omeya opo yakwawo ya vule yaka kune moondombe nomuthima wadho.

Momaludhi goonyanga otunamo woo oonyanga dhoka oontiligane, dhono dhili dha simanekwa ngee tashiya pawu hapu, ano oonyanga dhika ohadhi kwathele oku keelela okankela.

Miikwamboga otu na mo wo omboga ndjoka yo pashinanena, omboga ndjoka yi li ya pumbiwa mo malutu getu oshoka oyi na ovitamine K ndjoka ha yi longitha nawa omasipa ge tu.

Opena omahala ngoka go mainyanyudho ngoka geli mo ga tungwa momukolo ngoka taga vulu oku nana aatalelipo. Omahala ngaka oga tungwa pomahala ngoka geli kokule no shigwana opo pu kale pwa mwena paana omaweelelo.

Opuna omaludhi geli gaali gobakumbaku, puna mbakumbaku ngoka ha vulu okupulula mpoka pwali pwa pululwa nale nenge mpoka pwa longelwe nale, po puna mbakumbaku ngoka e na omatemo ga kola, ngono haga vulu owala oku tatula olunwa.

Oondundu odho dhimwe dhopiishitwa mbyoka ya shitwa yi li ngaaka. Oondundu ohadhi hili aatalelipo, oshoka uuna aantu taya zi kiilongo otaya zi ko taye ya okulonda oondundu nohaya etelele iisimpo moshilongo.

Molwa ehumo komeho aanafalama monena otaya vulu natango oku ninga oopala nokutsikila wo noofaalama dhawo nande oshi kale pethimbo lyokwenye. Oyena uumunino uushona mboka hawu kogekwa mominino ominene dhomeya etawu tulwa moondjila, opo wu vule iku kala tadhi tekele iimeno.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhikwa mokuti, momahala ngaashi miiheke noshowoo mombuga. Onkoshi ohadhi hili wo aatalelipo nohaku tiwa oonkoshi odho ooyene yoshilongo ano ooyene yokuti.

Omahala ngoka gomainyanyudho nomahala ngaka oga tungwa pokuma mpoka kaapuna omaweelelo, ano gatungwa kokule nomahala ngoka haku kala aantu, nogatungwa wo momukalo ngoka tagu vulu okuhila aantu ngono haha kala gena iipundi iiwanawa oshowoo uundama wokuyoga.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti, otu na mo wo oshinamwenyo shoka haku tiwa oshimbungu. Oshinamwenyo shono oha shi adhikwa wo natango pomahala ngaashi miiheke, nosho wo moombuga. Oshinamwenyo shika oha shi li owala onyama

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti shoka sha talika ko kutya osho oshinamwenyo ha shi nu omeya ogendji mesiku limwe shi vule iinamwenyo ayihe. Ondjamba oyina omukati ngoka hayi longitha okunwa omeya nenge oku kutha iikulya tayi tula kokana.